Iipilangi oyo iinima mbyono hayi kuthwa momiti nohayi longithwa oku e ta po iinima oyindji ngaashi oku tunga oongulu noshowo oku dhika omagumbo.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana kutya oya hala oku huma komeho, mekwato lyiimaliwa yawo ano tayi e ta po oopoloyeka ndhoka dhi li mbali lyongushu yoomiliyona dhi li omilongo ndatu nomugoyi.

Aantu mba yena iikunino momagumbo oha yi ipandula pethimbo lyokulikola shoka ya kuna. Oha ya mono mo iinima oyindji ngaashi omatama, oonyanga nuunawandesha. Nohaya vulu okwiilanditha ya mone mo iimaliwa.

Omuntu gomumeme nenge nditye omuntu gomugundjuka ino pumbwa wu kale toka talela po aantu wu na omilongelelo inaadhi siikililwa, onkene owa pumbwa okumatukila komahala gomangeshefelo hoka haku landithwa oondjato, opo wu vule oku enditha mo iinima yoye.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nedhina Bank Windhoek. Otayi tseyithile oshigwana kutya opuna ethigathano lyiitukutuku yili kombaanga oko tuu hoka.

Iimaliwa oyi li ya simana mokukalamwenyo kwetu molwashoka uuna tuna oompumbwe oha tu longitha iimaliwa, opo tu dhi kandule po. Natango oha tu longitha wo iimaliwa okulanda iikulya.

Omiti odhili dha simana molwashoka ohatu kuthako iinima oyindji ngaashi iikuni, natango ohatu monoko omizile. Omiti odho tuu dhono natango ohadhi vulu okuhongwa eta dhi nduulukapo iinima iiwanawa.

Iimaliwa iidhigu okupungulwa momagumbo, molwashoka ngele omwa iyakele kalyamupombo ota vulu okufadhuka po nayo. Onkene osha simana, opo wu ka pungule iimaliwa yoye kombaanga.

Iimaliwa ohayi kala momusholondondo okuza ngaa kwaambi iishona sigo okwaambi iinene hayi tamekele poondola ntano sigo omathele geli gatano.

Omalovu Omalovu oge na uuwanawa noshowo uuwinayi wago. Oshi ikwatelela nduno kutya otoga longitha ngiini. Ngele otoga longitha ogendji pashikando shimwe nena owu na ngaa okutseya uuwinayi wago.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB otayi ku tseyithile kutya oto vulu okukala to longitha ombaanga yoye uuna wi ishangitha. Kuuyelele owundji, matukila kombaanga ndjoka yi ku li popepi yaFNB.

Oweshi tseya ngaa kutya ombaanga yotango yopashigwana, oyo ombaanga ndjono hovulu oku longitha ongodhi yoye wu tumine mukweni oshimaliwa. Noku tumina mukweni oshimaliwa, ohashi uvitha omuntu nawa oshoka, iimaliwa oyo ashike hayi vulu oku uvitha omwenyo gomuntu nawa.

Namibia oshilongo sha yambekwa, oshilongo shina uukumwe pokati komahangano ngaashi ombaanga ndjoka yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB oya gandja omapandulo kehangano ndoka hali ithanwa Namibian Equesterian Federetion.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithwana Nedbank otayi tseyithile oshigwana kutya, otaya ka kala yena omahingo giitukutuku tashikaningwa momasiku 22 sigo 30 gaSepetemba 2023.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyo yi li hayi longithwa unene kaanaskola molwashoka ngele to tula iimaliwa yoye kombaanga, ihayi pula nando oshimaliwa sha sha, ano okoshali.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hatu ithana FNB oyina oshinyangadhalwa shoka tashi ningwa omasiku ngaka ,owapumbwa nee okuya ko nongele toyiko inotila nakayidhi ka alwenya oshoka oyena iikulya

Momagumbo oha mu kala muna oondunda dhoku kundila aayenda nenge nditye oondunda yoku vululukwa. Ondunda ndjino oya pumbwa ne oku kala tayi monika nawa moku landela mo iinima ngaashi iitafula noshowo iipundi.

Ombaanga oyo tuu ndjoka yi li moNamibia hayi ithanwa Bank Windhoek , oyi na uuwanawa moshigwana ano tayi humitha komeho olusheno ndoka ha lu zi ketango.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, oyina uuwanawa moshigwana, ndjoka tayi gandja omikuli opo aantu ya ninge omagumbo gawo, yo yakale mo ya nyanyukwa naapambele yawo.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank otayi gandja uuyelele shi na sha nombaanga oyo tuu ndjoka, onkene inda poshitayi shombaanga oyo tuu ndjoka, ndjoka yi ku li popepi nangoye wu uve uuyelele wi igwana po.

Iimaliwa oya yooloka kiilongo niilongo ashike ayihe ohayi longithwa iilonga yimwe ngele owa hala okulanda sha oho matukile ngaa koshimaliwa shi wuna opo wushi longithe po.

Ombanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB ano First National Bank oye nako omukalo nguno gokulongitha ongodhi yoye ngoye wu tume oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi landitha eshina kombiliha elela, koondola dhaNamibia eyovi limwe omathele ga hetatu, omulongo omugoyi nomugoyi.

Omiti Omiti odha simana, oshoka ohadhi tu pe iinima oyindji iiwanawa. Nda dhini okutumbula omiti odho hadhi tu pe omizile, tadhi tu pe iikuni dho natango ohadhi vulu okuhongwa tu kuthe mo oosikopa.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard oyina oshinyangadhalwa shoka tashi ka kalako momasiku 8 omwedhi Novemba omumvo 2024 otundi 12.

Ino kala wu na onkayi yoongaku. Ino kala to ende oompadhi kowala to tsuwa nokomakwega. Matukila komahala giipindi hoka haku landithwa oongaku odhindji dhomaludhi gi ili nogi ili.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi lile po oshigwana, yo ohayi nyanyudha oshigwana. Iinima ayihe hayi ningwa iiwanawa moshigwana ngaashi tayi ti kutya: ngele owa hala sha kombaanga oyo tuu ndjoka, ngele oku na oshimaliwa, itayi ku tindile sha.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile oshigwana kutya oshitayi shoka shi li koKatima Mulilo otashi ka kala sha pata mOlyomakaya omasiku 27 Septemba 2025 sigo omOmaandaha 29 Septemba 2025.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yo tseyithile oshigwana kutya naya kale haya tala kutya oya thikama peni piimaliwa yawo otaya ka gandja omadheulo ngoka taga kala ko momasiku omulongo sigo omasiku omulongo nagatano omwedhi Novomba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Omuntu ngele owu na oshimaliwa owu hole ngaa ho gandja po yimwe kwaa mboka wu shi kutya oya pumbwa nenge oye li mompumbwe yoshimaliwa ya vule oku ke yi longitha yo ya lande shoka ya hala.

Ombanga yotango yopashigwana oyina ofanditha elela ndjoka tayi landitha oicecasa. Kwali tayi monika koodollar dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gatatu nomilongo omugoyi nomugoyi. Paife otayi landithwa owala koodollar dhaNamibia omayovi gaheyali omathele gahetatu omilongo omugoyi nomilongo.

Iimaliwa oyili ya simana molwaashoka oyo hatu longitha ngele twa hala okutota oongeshefa dhetu. Ano ngele otwa hala oku kuna ohatu ka landa oombuto tatu longitha iimaliwa.

Iimaliwa, iikwakupungulwa moombaanga molwaashoka oho kala wuli megameno, nda dhini oku tumbula, ngele iimaliwa yoye oweyi pungula megumbo, nena ngawo owafa owala to hiya ookalyamupombo yeye ya yakemo iimaliwa, shaashi oyi holike ku kehe gumwe.

Ngele owi iyadha ho longo mehala lyontumba. Noho kwathele aantu oyendji owa pumbwa oku kala wuna omwenyo gwaantu. Wapumbwa oku kala omunyanyukwi. Opo naantu ya vule oku popya oompumbwe dhawo yamaanguluka.

Omahala gomalandithilo, omahala gomalandithilo ohamu monika iinima oyindji tayi landithwa ngaashi yokulya. Omahala ngano ohaga gandja oompito dhiilonga kaantu mboka haya longo mo yo ya futwe oshimaliwa komusilo gwomwedhi.

Iimaliwa kayina ne kusha oyo ko shilongo peni, iimaliwa ayihe oya simana molwashoka ohayi kutha po oompumbwe dhetu. Iimaliwa ohayi yololwa kiilongo niilongo shi ikwatelela kusha oshike sha thaanekwa po.

Ehangono ndjoka hali ithanwa Avo, ota li lombwele oshigwana opo shi kalande iiholike-nima yawo kehangano olyo tuu ndjoka, ngwee tokala wu li mefudho wanyanyukwa oshoka owu ilandela iinima yoye iiwanawa.

Ombaanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank, otayi tseyithile oshingwana kutya oshitayi shawo shoko Katima Mulilo osha patuluka nakehe gumwe ahala okushilongitha okwamanguluka okuyako.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ha yi ithanwa First National Bank, oyi na ethigathano ndoka ta li ka kala ko kehe oshiwike. Nomusindani omunelago ota ka pewa iimaliwa yongushu ya Namibia omathele geli ga tano.

Moosikola otwa longwa okuhulitha po okumbugaleka oshilongo molwashoka omiti dhono odhi na oshilonga, ohadhi tu pe omuzile dho natango ohadhi vulu okuhongwa dhi ete po iipundi. Ano na tu hulithe po embugaleko.

Aantu mboka yena omangeshethelo ohaye ende nomahala nomahala taya gandja uuyelele, nangele owa adha omuntu ngono eli pehala lyontumba, owa manguluka oku mu pula ye ekupe uuyelele wa gwana po.

Omahala ogendji, unene tuu omihandjo ndhoka hamu kala muna aanasikola ohamu kala mwa tulwa uusikopa opo ya vule okupungula omambo gawo yo kaaye ga tule mumwe nogo yakwawo.

Ngele owa hala okukala wu na egumbo lyoye lina ongandjo ombwanawa, oto vulu okuhonga omiti. Unene tuu dhoka dhomungalipi, e to dhiki egumbo loye li kale tali monika nawa.

Ombaanga moNamibia ndjoka haku tiwa oNedbank otayi kunkilile oshigwana, opo shi kale sha kotoka kaakengeleli mboka haya dhengele aantu shi na sha niimaliwa. Kuuyelele wa gwana po dhengele onomola ndjika yongodhi 081 9592222.

Tate Kalunga okwa shiti aantu, aantu mbono nayo oya pewa omagano ga yoolokathana. Yamwe oya pewa omagano moonyala, ano haya vulu okunduluka po iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omashofa.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana opo yahangane pamwe ayehe yo yiinyanyudhe moshinyangadhalwa shoka tashi kakalako.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lomwele oshigwana, opo yi uve uugumbo moku longitha ombaanga ndjoka. Kuuyelele wa gwedhwa po dhengela konomola ndjoka yongodhi 0612990500.

Ombanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oyina omawudhano ngoka taga kakalako ngele owa hala oku kutha ombinga ta lelapo oshitayi shombaanga tuu ndjoka yi kuli popepi nangoye wu pule kutya omuntu otoka wa yi mina ngiini.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Ned Bank, otayi lombwelwe oshigwana kutya, ombaanga oyo tuu ndjoka oyi na oshitayi shi li koDivundu nohaku kala ku na omayakulo ga yooloka.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yoolokathana, ashike iimaliwa ayihe oyi na owala iilonga ya faathana. Iimaliwa yimwe iikukutu, omanga yimwe oyomafo.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank oyina omaishangitho ngoka geli ko onkene matukila poshitayi shombaanga oyo tuu ndjoka, ndjoka yili popepi nangoye opo wukiishangithe.

Omahala gomalandithilo omawanawa, ohaga kala gena iinima oyindji. Omo woo tovulu okwiitsamo iinima oyindji mbyono yili kondando yili pevi , ngoye otovulu okutsakanenamo nookuume koye mboka mwahulathana nale.

Muuyuni wonale aantu okwali haya kundilwa piinyanga ashike methimbo lyongashingeyi aantu momagumbo oyenamo oondunda dho kukundila aayenda ndhoma hadhi kala dha opala dha tulwa iipundi noshowo iitaafula

Ngele owa nyengwa oku kala topungula iimaliwa yoye ngele wapeya ombaanga yotango yopashigwana oyo eyamukulo lyoye moku kala tayi kupungulile.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oyili le po oshigwana molwashoka, otayi lombwele oshigwana shi kale hashi pungula iimaliwa yasho. No ngele owa hala oku uvitha nawa omukwanezimo goye, to longitha iimaliwa mbyoka oku mu landele omagano.

Ngele omunangeshefa, nangele owa landitha iinima yoye e to monomo iimaliwa, iimaliwa mbyono oyi hole hayi pakelwa opo kayi kale ya halakana, ngoye kuyi dhimbwe kutya oweyi tula peni.

Uukalata mboka hawu gandjwa kombanga yotango yopashigwana ihawu gandjwa osima yowala. Ano oto vulu okukala towu longitha, uuna wa hala okulanda sha mositola yontumba.

Oweshi koneka ngaa kutya oto vulu okutumina omukweni oshimaliwa to kutha kongodhi yoye wuukitha kongodhi yamukweni? Shino ohashi ningwa kombaanga yaBank Windhoek.

Ngele owu li to nyengwa kutya iimaliwa yoye mbyoka ho nana oho yi longitha ngiini, ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek oyi na ethigathano lyokambo hoka haka ulukile omuntu kutya oto longitha ngiini oshimaliwa shoye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile oshigwana opo shikale shina uunongo nombaanga oyotuu ndjoka uuyelele wa gwedhwapo talelapo ombaanga ndjoka yili popepi nangoye

Uuyuni wongashingeyi owuna uuwanawa owundji, molwashoka aantu oyalongwa. Ano ngele aantu taya tula iimaliwa momashina ngoka haga tulwa iimaliwa, inaya pumbwa okukala taya yalula kooshimwe, oho tula ashike meshina, iimaliwa yoye e tayi yalulwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB, oyina uuwanawa owundji moshigwana. Ngele owa hala mo wumwe matukila kombaanga ndjoka yili po pepi nangoye wuuve uuyelele wa gwana po.

Muuyuni wopayife ngele ongoye omunanyalo, nena ito imonene omboloto. Ano thikama wuka konge iilonga komahala gomalandithilo ngaashi hoka haku landithwa iikutu nosho wo oongaku.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na omauwanawa ogendji moshigwana nongele owa hala ekwatho lyontumba, matukila koshitayi shombaanga oyo tuu ndjoka, ndjoka yili popepi nangoye.

Ombanga moNamibia ndjoka hayithanwa Nedbank otayilombwele oshingwana kutya emanguluko ohalitameke ngele wapewa epitikilo koshali mombanga oyo tu ndjoka.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB oyili tayi gandja omikuli pondoondo dha yoolokathana. Onkene talelapo oshitayi shombaanga ndjoka shili popepi nangoye opo wu uve uuyelele wa gwanapo.

Owuli tonyenyeta omahooli goshitukutuku shoye? Ngele osho, kutha ombinga methigathano ndyoka lyili kombaanga yaWindhoek, ano to isindanene okakalata koye komahooli hoka kena ongushu yoondola 1000 lyaNamibia.

Kehe oshimaliwa shontumba nenge nditye shoshilongo, osha thaanekwa sha, ko oko ho yooloka nee kutya oshimaliwa shino oshoshilongo shini. Ngaashi shaTanzania okwa thaanekwa oongulu.

Ehala lyomangeshefelo, ehala mpoka hapu adhika aantu yamwe taya landitha, omanga yamwe otaya landa. Aantu mboka taya landitha ohaya landitha iilikoomwa ya yoolokathana ngaashi iihape niingumutulu moka mwa kwatelwa omabanana nosho tuu.

Ngele owahala oku ka tula iimaliwa yoye kombaanga yoye to longitha eshina ndyoka lyokombanda, alikana kala wa tula iimaliwa yoye momulandu, opo kuumane po ethimbo lyaantu mboka ya hala oku longitha eshina olyo tuu ndyoka.

Omahala gomalandithilo oga yooloka shi' ikwatelela kusha oshike tashi landithwa mo. Nda dhini oku tumbula, momahala moka hamukala muna iikutu ogii kalekelwa, omanga ngoka gena iikulya, nago ogii kalekelwa.

Ombanga yotango yopashigwana oyo tuu ndjoka hayi ithanwa FNB oyi na uuwanawa owundji mokati koshigwana shaashi oto vulu okulongitha okakalata koye wu lande moositola.

Iisimpo oyili pomaludhi gaali. Iimaliwa oyo tuu mbyono oyi na omadhina gawo okutamekela kiishona sigo okiinene. Ya tamekela posipenitha, othilinga, tayi ya kondola noondola ntano sigo ngaa ya pu ko.

Iimaliwa. Iisimpo yoyene oyasimana moshigwana oshoka kuna shi tovulu okuninga uuna waayina. Okutya tuu okombinga yokulya, okomizalo nokufuta woo oosikola dhuunona wetu . Oyasimana unene miinima aihe.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hatu ithana FNB, otayi lombwele oshigwana, opo shi longithe uukalata wawo mokuhumitha komeho oongeshefa dhawo. Ano, matukila kombaanga ndjoka yi ku li popepi nangoye wu ka longe shoka sha pumbiwa.

Iihongomwa ngaashi iitaafula nosho wo iipundi ohayi longwa okuza momiti, onkene oshili sha simana opo tu hulithiipo oku kala tatu teteni omiti.

Ngele owuli monkayi yiizalomwa, nenge yiikutu. Matukila komahala gomalandithilo hoka haku adhika iinima oyindji, moka mwa kwatela iikutu oshowo oongako.

Ombaanga yaStandard Bank otayi lombwele oshigwana kutya ,oto vulu oku ilandela omagulu goshitukutuku shoye kombaanga oyo tuu ndjoka, wa kuthilwako oopelesenda omilongo Ndatu nantano.

Ngele owa adha ehala li na iimboloma, nena nomwenyo gwoye oha gu kala owala gwa nyanyukwa, nopehala mpono ito kala wa hala okuzapo molwaashono iimboloma, oha yi uvitha omwenyo gwomuntu nawa.

Oweshitseya tuu kutya ngele ogweye gemwe gomwaambono wuna okakalata kombaanga oyotango yopashigwana kutya okakalata hono otovulu okuka longitha uuna tonwetha omahooli.

Mombaanga yaNedbank oto vulu okulyamo omukulu moka tokalandamo iinamwenyo yoye ngaashi oongombe, ngoye todhimunu tolanditha onyama nomahini ngoye toshunako iimaliwa yaantu.

Iimaliwa oya simana moshilongo, oshoka ngele owa adha oshilongo kaashi na iimaliwa, oshilongo sha hepa sho oshi na ondjala. Ku na shoka to vulu okulonga twaa na oshimaliwa. Tse otu hole iimaliwa, oshoka ohayi tu kutha ko.

Ngele owuna oompumbwe dhoye megumbo ngaashi oondjato niikutu matukila komahala ngoka ndazi nokutumbula. Ngele owa yiko ehogololo olyoye ngoye mwene kutya owa hala okulanda shike.

Ehala lyiipindi olyo ndyoka hali vulu oku kala lya mbwalangandja lyo ohali monika nawa, naayendi nandjila, nenge aantu mboka haya kongo iinima mbyoka ya hala oku landa, ohaya kala ya hala oku ithanekela mehala omo tuu moka.

Konima ngele aantu ya landitha iinima yawo oha ya mono mo iimaliwa. Iimaliwa mbino ohayi ka tulwa kombaanga. Manga nduno inooya kombaanga owa pumbwa okulongekidha iimaliwa yoye omasiina ngo.

MoNamibia otunamo omiti. Omiti dhetu omiwanawa ohatu vulu oku kuthamo oonzo ngaashi omatiti, omatemba, omatemba mono hamu vulu oku nwinwa kiimuna tatu ga tula poopomba opo wo uudhila niinamwenyo iikwawo ta yi nwumo.

Ombaanga yaNedbank oyo ombaaanga ndjoka hayi gandja olupandu ngele shapumbiwa onkene oya gandja olupandu kehangano lyAvo yiimaliwa yithike pongushu yaNamibia N$150 000.00.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank otayi ka kala yina omathigathano ngoka taga ka hula momasiku omilongo ndatu, omwedhi Juni, omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Omuntu gwomugundjuka ino pumbwa oku kala wu na omangonyoto moongolo, nenge momagulu, onkene owa pumbwa okukala twiiyutha ongele omukumatuka, nenge omo ku enda. Ano ka waimine ombaanga ndjoka yo nedbank, munyanyukilwe pamwe.

Moshinanena aantu ihaya kundilwa we piinyanga ashike ohapu kala puna oondundu dha longekidhwa oku kundila ashike aayenda. Ondunda ndjono ohayi kala ya ngongwamo ,hayi kala ya tulwa oshitaafula noshowo oshipundi.

Omuntu gomugundjuka owuna okukala wuna oondunge nosho woo omadhiladhilo opo wu tote po sha shoku landitha ngoye wumone iimaliwa wu vule oku kandulapo omawupyakadhi goye.

Owuna ombaanga ndjono hayi ithanwa Ombanga yaVenduka ? Ihokala wushi kutya kombaanga yoye okuna iimaliwa yithike peni? Oto vulu okutala omwaalu goye tolongitha ongodhi ngoye itopulwa nande ondola yasha.

Omahala ngoka hamu pandelwa aantu nende hamu kulu lilwa aantu owu hole ngaa ho opaleke mo. To tulamo ngaa iipundi noshowo omasipili opo omuntu shampa a mana oku pandwa nenge oku kululwa atale kutua ota monika ngiini.

Ehangano lyoka hali ithanwa AVO otali lombwele oshigwana shiki ilandele iinima yasho mefudho opo wukale wa nyanyukwa pamwe naakwanezimo yoye.

Iitenda yaNekulu, ano iisimpo, tandi popi iimaliwa alikana, oyo iinima mbyoka ya simana, ashike ohashi zi puudhigu. Ano ngele we shi likola shi longitha oshinima shoka shi na oshilonga.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala aantu mboka taya landa, mo natango ohamu kala aantu mboka taya landitha. Aantu mbono taya landitha ohaya gandja natango uuyelele kaalandi opo yavule okumona shoka taya kongo.

Ngele owa hala okutota oshikunino shoye meendelelo, oto vulu okukutha iimaliwa wu ka lande nale uumeno mboka wa kunwa. Shoye oku wu tsika ashike, nomukalo ngono ohagu endelele.

Iimaliwa konyala ayihe ohayi monika yafathana ohayi dhimbululwa owala kiinima zoka ya thanekwa nda dhini kutumbula, ngaashi iimaliwa yaNamibia nzoka ya thanekwa aaleli yaNamibia ayehe yeli ya tatu.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nedhina NedBank otayi lombwele oshigwana kutya; ilandela iinima yoye ngaashi oongodhi nenge omambako mombaanga yawo. Kuuyelele wa gwedhwa po dhengela onomola ndjika yongodhi 0612952222

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho na kehe oshimaliwa shoshilongo okwathanekwa shoka tashi opaleleko nda dhini okutumbula ngaashi iimaliwa yaNamibia ya thanekelwa aaleli yaNamibia.

Iimaliwa oya yoolokathana pangushu, shi ikwatelela koshilongo noshilongo. Onkene ngele owiiyadha wa hala oku ka talela po oshilongo shontumba, tango owa pumbwa okushendja oshimaliwa shoka, opo wu ka vule oku shi longitha moshilongo moka tokiiyadha.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi gandja ekunkililo koshigwana opo kaaya ninge kehe shimwe shoka taya lombwelwa, oshoka kuuyuni okwa kala aakengeleli. Onkene ngele owa limbililwa, dhengela onomola ndjika yongodhi 0612991200.

Aantu otuneni uunongo wa yooloka. Yamwe twa peweni uunongo womoonyala yamwe twa peweni omadhiladhilo haga ende meendelelo. Onkene aantu mbano ohaya vulu okunduluka po iinima ya yooloka ngaashi iitaafula noshowo omatyofa.

Iipundi niitaafula oyo iihongomwa mbyoka hayi longwa mokulongitha omiti. Ohayi etwa po kaantu mboka yena uunongo moonyala.

Kombanda yevi, kakuna naaana oshinima kashi na oshilonga, ngaashi omiti, unene tuu omingaalipi, ohadhi vulu okuhongwa eta dhi ndulukapo iinima ya yooloka, ngaashi iitaafula.

Ngele owiiyadha pehala lyontumba, ngele ongoye ho kwathele oshigwana owa pumbwa oku kala to longo iilonga yoye nomutima gwanyanyukwa. Opo aantu ya zepo ya kwathelwa nombili.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek, otayi lombwele oshigwana kutya oto vulu okukala to tala omwaalu goye gwiimaliwa. To tala nongodhi mpoka kaapena nande omalimbililo gasha.

Konyala ka puna naana oshinima ka shina oshilongo , nda dhini okutumbula omiti uunene tuu dhono dhomingalipi , ohadhi vulu okulongithwa etadhi ndulukapo iinima yayoloka ngaashi iipundi nenge iitafula.

Ngele owa hala oku kala wuna ondunda yoye yoopala. Oku kala ngaa wa tula mo iitaafula nosho woo omizizimba dhomizile. Matukila komahala gomalandithilo hoka haku Monika iinima mbyoka.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard bank, otayi tseyi thile oshigwana, opo shi kuthe ombinga methigathano ndjoka tali ka kalako. Nomusindani omunelago, otaka pewa olupandu.

Ombaanga ndjoka yatseyika nawa nedhina Standard Bank, oya gandja omapandulo kehangano lyoMVA Fund niimaliwa oN$ 1 000 000, momasiku shogali 30/06/2025.

Konyala muuyuni kamu na oshinima kaashina oshilonga. Ndali ndi na okutumbula omiti dhoka hadhi adhika mokuti, ohadhi hongwa e tadhi nduluka po iinima yina oshilonga ngaashi iitafula.

Opo wu mone iimaliwa owuna okutula ombunda moshihwa, onkene ino tegelela okukala wuna oshimaliwa meke ngele ino shi longela, ano shanakulya oshanakulonga.

Iimaliwa oyayoolokathana pangushu shiikwatelela kiilongo, onkene ngele owi iyadha wa hala okutalela po oshilongo shontumba tango owuna okushendja oshimaliwa shoye opo wu vule okushilongitha moshilongo moka wuuka.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nedhina Nedbank otayi tseyithile oshigwana kutya otaya ka kala yena omatondoko kehe omuntu taka tondoka ookilometa omulongo, opo nee wu endele me thigathano ndino owuna okufuta ofooloma ndjoka tayi futilwa oondola dhaNamibia omathele gatatu nomilongo ntano.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek, otayi hiya oshigwana opo shi ka kuthe ombinga methigathano ndjoka tali mka kalako.

Iihape niingumutulu oyo iiyimati mbyoka hayi likolwa komiti ngaashi omayapela nosho wo omalemune. Iiyimati oyasimana momalutu oshoka ohayi gandja iitungithi.

Kapena naana oshinima shili kombanda yevi kaashina oshilonga ngaashi omiti ohadhi vulu okulongithwa okweetapo iinima yayooloka uuna dhahongwa ngaashi iipundi, omatyofa niitaafula.

Ombaanga oyo tuu ndjoka hayi ithanwa Nedbank , oyina omathigathano gaanuulema. Onkene ngele maayeni ngele omuna gumwe inda wu ke mu shangithe opo a vule a kuthe ombinga.

Owu na onkayi yiizalomwa ngaashi oongaku nosho wo iikutu? Ngele eyamukulo o eeno alikana matukila komahala gomalandithilo hoka haku adhika omakudhi ogendji goongaku osho wo iikutu.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Bank-Windhoek otayi tseyithile oshigwana opo yiipatululile oombanga dhawo komalungula ethimbo kehe, na kehe mpoka wuli.

Ashike otandi ku lombwele kombanda yevi oku na aantu aanongo. Ngaashi ngaa mbono haya hongo iitaafula, ngele oweshi adha itoti owala osha longwa komuntu nande tuu.

Ombaanga ndjoka ya tseyika nawa nedhina Nedbank, oyili tayi landitha iikwathitholongo ngaashi oongodhi. Ano ngele owa hala okwii landala po yoye yimwe, matukila koshitayi shoka shikuli popepi nangoye shombaanga oyo tuu ndjoka.

MoNamibia ohamu adhika omahala giipindi. Omahala ngano ogayooloka shi ikwatelela kutya ohaga landitha shike. Opuna omahala ngoka haga landitha iikutu nosho nosho. Iikutu mbino oya pakelwa shi ikwatelela kutya oyaamati nenge oyaakadhona.

Oweshi koneka ngaa kutya ngele owuli pehala pwa yela nawa nena nomwenyo goye ohagu kala gwayela gwo oguli pehala ano ngele ondunda yoye oweyi yala ya opala nena nangoye oto kala wa opala.

Ombaanga yaWindhoek moNamibia oyina uuwanawa owundji mboka wanuninwa oshigwana. Oto vulu okutula iimaliwa meshina ndyoka lyopondje itoo pulwa iihohela yasha.

Oweshikoneka ngaa kutya oombaanga ndjono yotango yopashigwana, ndjoka hayi ithanwa FNB, oyi lilepo oshigwana, notayi niningile oshigwana uuwanawa owindji moka mwakwatelwa omafumbiko gaapambele yetu.

Omuntu gomulumentu owa pumbwa okukala wuna epaya mombunda yoye. Omapaya ngano ogo geli haga zula uunona mboka ihaawu vulika momagumbo. Ano ikongela lyoye nena.

Namibia okwa tungikika ena omaludhi gomatungo, gena kusha ohaga longo shike. Omatungo gamwe omagumbo, omanga omatungo gamwe omahala gomalandithilo.

Iimaliwa oyasimana mokunkalamwenyo kwetu akuhe molwashoka oyo hayi longithwa okukandula po omikundu ethimbo nethimbo.

Iimaliwa oya simana pokukalamweyo kwetu akuhe, molwashoka ohatu vulu okulongitha iimaliwa palulanda iiyelelwa yetu, opo tu paluthe omalutu getu nenge tu tume uunona koosikola.

Puwanawa wiimaliwa kashi na kutya shino oshaza koshilongo shini ayihe oyina owala iilonga yafaathana, ayihe ohayi kandulapo owala omaupyakadhi getu.

Ombaanga yotango yopashigwana, ndjono yatseyika nawa nedhina FNB oyina ethigathano lyetanga lyomokambamba. Ethigathano ndyoka olyahulu momasiku omulongo, omwedhi Febuluali omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Mongashingeyi uuyuni owahuma komeho nehumokomeho olya etelelwa. Ano mongashingeyi aantu momagumbo oyena mo omizizimbe dhomizile hoka aantu haya kala taya pulakene oonkundana.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja enyanyu nombili unene tuu kaakokele. Molwashoka kayina kutya iimaliwa yoye oyapumbwa okukala ko iishona.

Ombaanga moNamibia ndjoka yatseyika nawa nedhina Standard Bank oyina etseyitho lyuuka moshigwana . Ngele owa hala okuuva uuyelele wagwana po. Matukila koshitayi sho mbaanga oyo tuu ndjoka, shili popepi nangoye.

Iimaliwa oyili ya simana mokukalamwenyo kwetu akuhe, molwashoka kehe shimwe tatu ningi otwa pumbwa okulongitha iimaliwa. Ongele okutuma aanona yaye kosikola ya ka longwe.

Ombaanga yotango yo pashigwana oyi na ofanditha e lela yo ayisikasa ndjono kwali tayi monika koondola dha Namibia (N$11999.00) ngashingeyi otayi monika koondola dha Namibia (N$10999.00).

Ombaanga moNamibia ndjoka yatseyika nawa Bank Windhoek otayi hiya oshigwana opo muye munyanyukilwe pamwe memanguluko lyoshilongo shetu Namibia . Kuuyelele wagwedhwapo wutseye kutya otashi ningwa ngiini, talelapo oshitayi shombaanga shoka shikuli popepi nangoye.

Iimaliwa oya simana moku kalanwenyo kwetu akuhe molwaashoka konyala ohatu longitha iimaliwa okukandula po oompumbwe dhetu ongele okulanda iiyelelwa tse tuvule oku palutha omalutu getu.

Owu li omunasikola noku na kutya iimaliwa yoye oto yi pungula peni? Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oyo yi li eyamukulo lyoye kwaa shoka wa hala okuninga.

Uunawana womiti. Omiti odha simana moNamibia oshoka ohatu kuthako iinima yimwe tatuyi longo ngaashi: iitaafula niipundi. Ohatu yi landitha woo eta tu opaleke ooseti dhetu.

Omahala giipindi, pomahala mpano ohapu adhika iinima yayoolokathana shiikwatelela kutya oshike sha ndulukwa po, ngaashi omatyofa ngoka haga tulwa moondundu dhoku ku ndila aayenda.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa nedhina FNB oya gandja olupandu dhoodola omayovi omathele gatano kehangano lyuunona mboka opo tawu koko.

Iimaliwa oya simana monakalamwenyo yetu ayihe molwashoka ohatu longitha iimaliwa okulanda iiyelelwa tse tu paluthe omalutu getu tatu longitha wo natango iimaliwa tutume aanasikola koosikola.

Oodola dhaNamibia omayovi omathele gatano oga gandjwa kehangano lyoCancer Association sha zi kombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Standard Bank oyi na ofanditha ndjoka ya tseyika nawa oBlack Friday. Otayi ka kala tayi landitha oosola ano olusheno ndoka hali etwa ketango.

Omahala gomalandithilo oha mu adhika iinima oyindji niinima mbino hayi adhikamo oha yi kala ya pakelwa shiikwatelela kutya oyini ngaashi iikulya noshowo omalovu.

Ino kala wuna ehala lyokukundila aayenda lya mbwalangandja. Onkene matukila komahala gomalandithilo hoka haku adhika iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi noshowo iitafula. E to opaleke ehala lyoye.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa ombaanga yaWindhoek otayi tseyithile oshigwana kutya oyina oshitukutuku shoka tashi kala tashi hingwa ngele oweshi hala. Otashi ka kalako nee hashi ningwa kehe etitano nolyomakaya moshiwike, otundi 10 yongula onene sigo 15 yomoshanga shomutenya.

Konyala ka puna naana oshinima shili kombanda yevi kaashina oshilonga sha sha, ndali ndina okutumbula omiti ohadhi vulu okuhongwa e ta dhi nduluka po iinima ya yooloka ngaashi iitafula.

Konyaka kakuna nana oshinima kaashina oshilonga kombanda yevi, ndadhini okutumbula omiti unene tuu omingaalipi ohadhi vulu okuhongwa etadhi ndulukapo iinima yayooloka ngaashi iitaafula.

Ombanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa nedhina FNB, otayi tseyithile oshigwana kutya opu na ehangano ndyoka lyalongekidhwa ngele wa hala okugandja oshimaliwa shoye.

Iimaliwa oya simana mokukalamwenyo kwetu, molwaashoka oyo hatu longitha tu kandule po oompumbwe dhetu ongele okulanda iiyelelwa, opo tu vule okupalutha omalutu getu.

Iimaliwa oya yoolokathana pangushu shiikwatelela kiilongo niilongo. Onkene ngele owiiyadha wahala oku ka talelapo oshilongo shimwe . Tango owa pumbwa oku shendja oshimaliwa shoye opo wuvule oku ke shilongitha moshilongo moka tokiiyadha.

Iimaliwa oya simana mokukalamwenyo kwetu, molwashoka ohatu yi longitha okulanda iikulya, tse tatu tumu aanona ya ye koosikola, opo ya vule oku ka longwa.

Inokala wuna ehala lyoku kundila aayenda lyambwalangandja onkene matukila komahala gomalandithilo hoka haku adhika iinima yayoolokathana ngaashi iipundi nosho woo iitaafula, ngoye wu vule oku opaleka ehala lyoye.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka yatseyika nawa nedhina FNB otayi pula oshigwana ngele oya hala okuhuma komeho niimuna yawo, onkene ngele owahala okuhuma komeho oto vulu okupewa omukuli ngoye wuvule okuya komeho naashi wahala okulalakanena.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek, otayi pandula omukwashigwana gwedhina Fansina Ashingola, sho i isindanene oondola dhaNamibia omayovi gaali nomathele gatano methigathano ndyoka lya li ko.

Kapuna nanaa oshinima shili kombanda yevi kaashina oshilonga. Omiti ngaashi ndhono dho mingaalipi, ohadhi vulu oku hongwa, dho tadhi etapo iinima ya yooloka ngaashi iitafula.

Ino kala wu na ehala lyokukundila aayenda lya mbwalangandja. Matukila komahala ngoka haga landitha iinima ngaashi iipundi noshowo iitaafula ngoye wu vule oku opaleka ehala lyoye.

Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilonga. Ngele oto zi moshilongo shimwe wu uka moshilongo oshikwa wo owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa mbika opo wu vule oku yi longitha moshilongo moka twiiyadha.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Nedbank , otaya gandja omapandulo komusindani omunelago ngono asindana ethigathano ndjoka lya liko. Nomusindani nguno oye Mathew Angula.

MoNamibia omuna omahala ga yoolokathana moka hamu adhika wo omahala goositola. Omahala ngano ohaga landitha iinima yomaludhi nomaludhi ngaashi oongaku noshowo iikutu.

Iimaliwa oya simana moku kalamwenyo kwetu akuhe molwaashoka mukehe shimwe tayu ningi nenge tatu kandulapo omikundu dhetu ohatu longitha iimaliwa ongele okulanda iikulya tovule oku palutha omalutu getu.

Osikopa oshinima oshiwanawa, oshoka osho oshipungulilo oshiwanawa opo iinima yoye kaayi halakane. Ngaashi momihandjo dhuunona, uuna okanona kena osikopa ohaka tulamo omambo gako geli melandulathano, notashi keelele omambo gako gaa yakwepo.

Konyala kapuna naana oshinima kaashi na oshilonga kombanda yevi. Ndali ndina okutumbula omiti djoka hadhi adhika mokuti, ohadhi longithwa okuhonga dho dhi ndulukepo iipundi noshowo iitafula.

Ino kala wu na ehala lyokukundila aayenda lya mbwalangandja, onkene matukila komahala gomalandithilo, hoka haku adhika iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi iitaafula noshowo iipundi.

Iimaliwa oyili pomaludhi gayoolokathana ashike ayihe ohayi longo iilonga yafaathana. Iimaliwa yimwe iikukutu omanga iimaliwa yimwe oyomafo.

Ombanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB oyina iitayi moNamibia. Moka hatu yi adha mOshakati, Oshikuku, Keetmanshop noshowo Otjiwarongo.

Iimaliwa oyili ya simana moshigwana molwashoka konyala ngele otwa hala oku gwanitha po oompumbwe dhetu ohatu longitha oshimaliwa. Ongele oku landa iiyelelwa tu vule oku palutha omalutu getu.

Ombanga ndjoka yaVenduka otayi ti isindanena oondola dhoye omayovi gaali mombaanga oyo tuu ndjika kuuyelele wagwedhwapo matukila kombaanga ndjika yili popepi nangoye.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa nedhina FNB oyi na uuwanawa owundji mokati koshigwana moka mwa kwatelwa omafumviko goshali gaakwashigwana.

Ehangano ndoka hali ithanwa WesBank otali lombwele oshigwana kutya ilandela oshitukutuku shoye, shoka owala tovulu okufuta moomwedhi dhili ndatu.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa ombaanga yopamuthika oyina oshipopiwa shoka tashi ka kalako. Ngele owahala okwiiyuvilako ngoye mwene matukila koshitayi shoka shikuli popepi nangoye shombaanga oyo tuu ndjoka.

Ngele owa hala oku opaleka ondunda yoye yokuvulukilwa nenge yokukundila aayenda, matukila komahala gomalandithilo hoka haku adhika iinima iiwanawa tayi landithwa ngaashi uupundi noshowo iitafula yomaludhi ga yoolokathana.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oyina omatondoko ngoka taga ka kalako, to katondoka oshinano shookilometa ntano nosho wo ookilometa omulongo. Opo nee wuye methigathano ndino owapumbwa okulanda ofooloma ndjoka yina ethele nomilongo ntano.

Oweshi tseya ngaa nokushi koneka kutya ombaanga ndjono hayi ithanwa Standard Bank oyina omukalo goku tuma oshimaliwa to kutha kombaanga yimwe wa ukitha kombaanga onkwawo.

Iiyimati pyo mbyoka hayi likolwa komiti ngaashi omayapula nosho nosho. Oge li ga simana oshoka ohaga kwatelepo omalutu getu ga kale gena uukolele.

Aantu yamwe oye na uunongo moonyala; haya vulu oku eta po iikutu taye yi hondjo yo taye yi tula miipindi. Shampa nee ye yi landitha ohaya mono mo iimaliwa ya vule oku iyutha nayo yo ya gwanithe po oompumbwe dhawo.

Ombaanga moNamibia ndjoka yatseyika nedhina Standard Bank oyina oshinyangadhalwa. Kuyelele wiihwapo matukila koshitayi shombaanga ndjoka shoka shili popepi nangoye, ngoye wu vule mokwiimonena uuyelele wiihwapo

Ombaanga yotango yopashigwana otayi landitha eshina lyoku opaleka pevi kombiliha lela. Ndyoka lya li tali landithwa kooN$ 1 999, ngaashingeyi otali landithwa kooN$ 1 799.

Iimaliwa oyili ya simana mokukalamwenyo kwetu molwaashoka konyala ohatu longitha iimaliwa opo tu gwanithe po oompumbwe dhetu, ongele oku landa iiyelelwa, tse tu vule oku palutha omalutu getu.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Standard bank oyina oshinyangadhalwa shoka tashi ka kalako momasiku 10 September 2024 okuza po12 sigo 16 yokomatango, ehala okoTriphumt college.